Inka z'amabara atandukanye ziriko zirarisha mu bwatsi, zikikijwe n'amamodokari abiri ndetse n'inzu, n'akazuba kariko kararasa.

Ibiza vy'ikarera nibimwe mubibanza nyaburanga nyamukuru m'Uburundi biherereye muntara ya Rutana m'ubuseruko bw'igihugu bimenyerewe cane bikikijwe n'amashamba n'imisozi miremire.

Nkuko Mariko na Yozefu batwiganiriye , ibiharage ni igitegwa birimwa mu ntara kama zose zigize uburundi , bongeyeko bavuga ko biri mu mfungurwa nyamukuru abarundi bihereza .

Muri wa mugambi wo gutezanya imbere, ibiro vyo mu ntra ya gitega vyaraye bihaye ingurube umutamakazi annociata ngo nawe aheze yiteze imbere.